tini aleenni leetanno misile maa leellishshannoro tirriri addi addi tiro woy akati nooseta ikkite leeltanno tini kultannori elekitiroonkisete uduunne leellishshanno mannu haammate horoonsiranni no

tini misile leellishshannorichi adawu agaraano yineemmore ikkansa leellishshanno kuri adawu agaraano yineemmori qixxaabbannohu mootimmate widoonni ikkanna adawu agaraano hoogguro gobba keere diafidhanno.

Tini misile leellishshannohu buna udu'linanni udulumu haqqa ikkanna, kuni haqqino mannu buna xoxxisi're ka'iro udulumaho wore konni haqqinni qaqqase anganni gede assanno.

Mannu budu garinni asse gophinonna biifisire harano garati kuni mite gosara woyi mite dagara badhoshensati tini dagano wodiidi itophiyi giddo heedhanotta labbano.

Kuni misilete aana leellanni noohu rosaano gamba yite ofolte nabbabanni nooha ikanna , tini rosaanono topiyu jawiidi rosu uurrinsha giddo rossanno rosaano ikkansa buuxa dandiinanni.

Tinni misilete aanna la'neemo saada dubu saadaati tinni saada maalase intanni saadaati isino geedimoho yinanniho tinni saadano itophiyu gido calla afantano muxe saadaati.

tini misilete aana leeltannoti hattino maati yiniha ikkiro chaarkerubbate chaarkerubba mayi horo afidhino yiniha ikkiro chaarkere Silke wonshshirate woyi horonsirate

Dokkotore Adano yaamamano ilaminohu tigirete daga giddodi rosino base mucuqi asse afa hooguummorono xa noohu kalqete faayyimate uurrinsha soorreessa ikketi.

Kuni misilete aana lellanni noohu sidaamu midiiyu neetiworke odoote xaawira loosanno odeessancho ikkanna, odoo odeessanni nooha lawanno hakkiichinni qonce haa'noonniho.

Kuni misilete aana leellanni noohu budu uduunne ikkanna , kunino shaafeeta qansanni xiltinna , hattono agilgilete yine su'minooniti sagale worranniti leeltanno.

Tinni misilete aanna la'neemohu egenshiisha ikkanna egenshishuno horosi Manu loososi egensiisirate egenshiisha wodhano hattono mitto hallanyunihano ikko mootimmanniha bande afate kaa'lano.

Tinni misilete aanna la'neemoti bisoho buudhinaanni qiwaate ikitanna horoseno bisu buliranoki gide buudhate hattono umu dananchi kaaje fixama giwanoki gede kaa'litanno misileeti.

Kuri shiwote giddoni qole sokka saysano hakka qole wole wole horono aanonke hattono shotu garinni gobbate gobbadi odoono maccishshishanonke elekitironkisete uduunchoti.

Borrow fiinanni udiinnicho woy laaphise leellishshanno footooti. laaphise woy tini agitate feyaateno injiitannote. Aanaanni boo qoshi kolishsho use waajjote badhiidi gordu kuuli boo footooti

Kuni la'neemohu waa kawiidinni waa widoonni fukate horo aanonke buusaati kuni buusino albanni jawu heeenna jawu fulikki difullanniho umisihu budu noosiho.

Tinni misilete aanna la'neemoti intanni muro ikitanna tinni murono darchose intannita ikitanna su'maseno qunqumasho shaanna yinnanni horosino Manu sagalete qaamatto asire horoonsirano.

Kuni la'neemohu lowonta tashshi assannohu rosu mine ikkanna konni rosi mine rosaano rissanni nooha ukkirono lame ooso fulte gobba ofolte no.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro danu danunkunni woroonni sagale nootti leelittanno

Kuni la'nanni hee'noommo baaychi kolishsho doogo aana quchumu qooxeessa ikkanna shalleetetenni alba ale hige haranni noo manchinna doddanno harre leeltanno.

yini misile muziiqa leellishshannota ikitanna muziiqu uduunnichi giddono mitte ikkitinoti gitaare duucha noota leellishshanno mite ashshagante mite fano noota xawissanno

Kuni misilete aana leellannohu maati yiniro yannate hayyonni manchi beetti umosi egenno ho'ronsire loosino kaameela la'nanni hee'noommo ho'rosino haammatu garinni la'nanni

Tee misile woy sile la'e mittu mannich hasrre noo hassatosi woy afirrano gede lelitanosi gede sile la'e agattote minenna mallu mini notta xawissano

Kuni misilete aana leellanni noohu qaaqqote misile ikkitanna tini qaaqqono aleenni duume uddano uddidhe, oso'litanni noota leellishshanno yaate tini .

Tini misile la'neemoti hijaaru misile ikitanna Kone hijaarunniti horosi manu galatenna addi addi uduunicho wodhate horoonsi'nanni mineeti kunni mini minama seekine minoonni daafira seeda diro heerano.

Kawicho onte leere ikkinore la"ani noommo isino jawanu buna ganfanihu, bunu xoxisiinonihu, bunu siinete xorshine woronihu, budenu ra'nohu hattono giira giire wilile su'nisi'nannihu no

Kuni misilete aana leellanni noohu afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkinohu , sidaamu budu uddano uddirinohu, angasira huuro gotti assanoricho amade coyiirara qixxaawanni noota leelishanno.

Kuni misilete aana lellanni noohu mitte basera duunne worroonni sagalete wodhinani zayiite ikkitanna. tini zayiiteno danase bullate yaate, ise hasiisannose basera worroonni.

Tinni misile leelishanohu sidaamu dagoomu qoqqowi pirezidaantichi kalaa desti ledamohu mitu wedelichira loosinorira baraarsha aanna leelishano misileeti. Baraarsha uyinannihu Manu dancha looso leeseenaati.

tini misile sumuda leellishshannote sumudu kunino sidaamu banke taboori sina ikkase kulannoho yaate borreessinoonnihuno amaaru afiinni ingilizete afiinninnna sidaamu afiinniiti yate

Tini gitaarete gitaare tini muuziiqu uduunnichi giddo gaamantannota ikkitanna loosantino gari uuytanno huuro wortoonnise haqqenna siiwo lowontanni dhagge assi'nanni garinni loosantinote.

Mannu tene yannara duuchawa bunu daddalo roorsino kuni isi mayra lawano'ne, tini baseno buna ganfe hirani dadda'linannitta labbanote siina shiimada hirate buna xorshinannite.

Kunni misilete aanna la'neemo quchumi sidaamu daganna dagoomira qara quchumati konni quchumi su'mino hawaassa yine woshinnanni konni quchumi gidi sidaami daga calla ikikinni wole dagano meteenni baxilunni heedhano quchumaati.

tini la'neemmoti misile leellishshannorichi afantino gashshaanonna annuwa yineemmore ikkansa leellishshanno togo yaano afantino gashshaano yaa daga gashshitinoreeti annuwa kayni bude agartannote

tini misile leellishshannorichi kaameelaho kuni kaameelino lowo horo aannoho yaate kurino doogo hattono hodhineemmo woyte kaa'lannonke lawishshaho mittu bayiichinni wole bayiicho harate lowo horo aanno.

Buddeena waajjo hala'lado saane aana babbaxino Dani saggallate horoonsi'nanni qaamattuwa worre mereeroho lamu Dani buddeena waajjonna kolishsho sagalimmate shinshe hee'noonni.

Kuni la'neemohu amma'note mine noore ikkanna kuni masiqalu bashsho yesuusi cubbonke masiqalu aana rey gudinonketa qaagate yine woraniho lowonta waajishannoho.

Tini la'neemoti mannu mitirichi maasso, adhatenna adhammate siraati, ilammoonni barri qaaggo, adhammoonni barri qaage woleno kuri lawannori hereenna biifinsoonni baseeti.

Minu giddo woyi minu waalchi muleenni loonsoonni doogo leeltanno. Doogo sewramikise karroonnite. Kawanna ka"aanni leemmiichunni loonsoonni huxxa lawanni harammaadda kutta biinfille ledde leeltanno.

kuni misilete aana leellannohu haqqu maashshineeti haqqu maashshineeti yaa mayyaate yinummoro haqqa murate woy biifisate horoonsi'neemmota haqqu maashine yine woshshinanni

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori maati yiniro kuni sumudaho dana haanja baxissannote

Kuni misilete aana leellannohu mini saada ikkinohu harrichoho kuni harrichu manchi beettira duucha horo aano insano uduunne hogophate mite gobbara baatto loosate.

Leellanno baaychi bununna sagalete mine lawanno konne baaycho addanka fooliishshirate injiino garinni loonsoonni isi aana bunu sione abbe sukkaare woranni no beetti leellanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beettu kubbayaho anganni noohunna leelanno

tini misile leellishshannorichi babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate yinummoro mitu mini giddo calla horoonsi'nanniho mitu biirote horoonsi'nanniho

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mancho sidaamunniha buddu uudunne udidhe xilla qotteho wodhitte noo yaatte

tini misile faashine leelishshannote tini faashineno lame beetto dancha gede biiffannota budu uddano labbannota uddire hallonsa maxxe umonsa biifanno garinni loosirinota leellishshannote

tini misile rosu mine leellishshanno kowiichono rosaano lamu fultanna waalcho insano rosu mini uddano uddidhinori geeshshansa shiimmadda ikkitinota kultanno misileeti yaate

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beettu offolle zayiitte safaaranni afammanno

Asfaaltete lolahu haranni doogo aanaannanchu tayinse sa"anni no. Manchuno Elli yinanni motore amade no. Baajaajino doogote aanahadhanna mittu beetti giddora eanni no.

Mannu baawuru woyi jawa taakisera okkame eanna leellishshanno misileeti. Baawurono manna hodhisannoha ikkanna beetto mitte anga borsa amadde Alba gobbara la"anni no. Labballuno hattonni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro jottonette giddo noohu mannu uurre no yaatte

Kuni la'neemohu firashenna firaashete woye tiraasete hicco hirranniwa ikkanna togoowi baakanka baadiyyete quchummara fa'namiro danchaho korkaatuno baadiyyete manni hakkoni afire horonsiranno gede.

Kuri misilete aana leelanonke seesu uduuni leelanno base mamaati konne uduune biifinse loonsoonihu mayiiniti aanansa noo barcimi maa xawisanno noo base maa kulttanno

Mite basera lamu gomi mottore oofano gamba yte maa maltanni nooro hige ayi afinoha xa'me buuxeemmo yee giddora qole hede kae ani anetettonni amade agura yoroommonna.

Kuni misilete aana leellanni noorichi mini saada giddo mitte ikkitinoti me''eho yinannite .mitte danase kolishsho ikkitanna mitte kayiinni bullate, lamenti gare afamanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannaho kuni manni giwirinnu loosinni loosamino looso towaayyo assanni noo manna ikkanna , kuni gidino badalate yine su'minoonniho yaate.

tini misile leellishshannohu muronna laalo ikkanna, su'maseno badalate yine woshshi'nannita ikkitanna, tini badalano lowo geeshsha biifannote, iseno laalte guma abbitara noota ikkase leellishshanno misileeti.

Kunni la'neemohu kaameelu hodhishaati kanne kameela womawote horoonsiranohu mootimmatenna dureeyete anga leellano kaameelaati kunni kaameeli gidosi shiima bikku manna calla amadano.

tini misile leellishshannohu itophiyu sirbaancho ikkinhu su'masino teedi afiro yinanniha ikkanna, isino minisi maatenni ledo footo ka'anni noota leelishshanni misileeti, insano lame qaaqqulle amadde noota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noohu gode'le godo'litanni noo godo'laano ikkitanna , tenne footo aana sasu godo'laanchi leeltanno , lamu mitte gaamo ikkitinorinna mittu wolu leellanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu godo'laano meedu giddo godo'litanna leelishshanno godo'le ikkitanna , meedu gobbaanni kayinni daa''ataano ofolte daa''attanni afantanno yaate.

Quchumu giddo mannu waalchisira minesi hasiri garinni daddalu uduune duune wodhano ,xa konne bacuri no mine minekkanni mitowa jokka, mittowa uduunu, mittowa koatre hayishittanori.

tini aleenni leetanno misile maa leellishshannoro tirriri addi addi tiro woy akati nooseta ikkite leeltanno tini kultannori saa beettu duumme siiwotenni amade haare haranni noota leellishshanno

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini biiffino haqqe woy muro ayere uytannota leellishshanno

tini misile amma'note mine danchu garinni loosamanni noohanna hattono doogo mulesiinni higge sa'anni noota gobbaanni xarrateni huxxantino hoowenna minna leellishshannote

tini misile leellishshannorichi daddalo ikkanna daddaloho yaa duuchu dani daddali heeranno lawishshaho la'nummoha ikkiro tini misile leellishshannori duuchu dani daddali no.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkitanna, amma'note danino orittodokisete, kuni manchino qeesicha ikkanna angasirano masiqala amade nooha la'anno noommo, hattono fooxa uddi're no.

Kunni misilete aanna la'neemohu muuziiqu uduunnichooti konni uduunichiti horosino huuro nagi ase maciishiishate macate wodhinnanni uduunichooti huuro lowotenni maciishinara damaalanni.

Tini misile leellishshannohu afantino gashshaanonna annuwi giddo mitto ikkanna kuni la'neemmo manchi dagate loosamino loossa giddonni mito mito coye xawisanni noota leellishshanno.

Roso ronsiro ageno afi'nannita fulahaano kultano misilete aanna la'neemohu shiimaadu qaaquuli rosonsa ofolte danchuri garinni rosanni nootanna rosiisanni noo rosiisaancho leelitano.

Togo umu danancho amaxanori tigirete meento ikkanna tini beettono hate faashine kawa ninke sidaami baattorano mannu ise faashine harunsara leellishanni nooha lawano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qaaqullu mimitto cu'mire daae yaanni noori leelittanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro hala'lado kinchchunni huxinoonni huxxinna waalichoho siwiillu saanqi leelanno yaatte

Tini misile kultannohu addi adfi dana agattonniha ikkanna mitu shaete dana mitu bulla ikkanna insa albaanni wodhe aganni no manchi leellanno.

Boohaarranni mereersha tini misile leellishshannohu lowo geeshsha assine biifinse boohaarate injaanno gede assine loonsoonnihu boohaarranni mereershi misilete aana leellanni afanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro rosu minne qaaqullu nootti leelittanno yaatte

tini misile giwirinnu laalcho leellishshannote kuni laalchino duuchu dani laalcho ikkanna leellano garinni badala hattono shaanu dinnichunna weese wolurino noowa ikkinota

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mine biiffinsse loonsoonni gari dhageette

Kuni la'neemohu haqqu wonbare woye barcima ikkanna sase haqqu wonbarenna mitte kurse worre ofolanno mannira injeesine he'noonni base bikkunni biifino.

Kuni misilete aana leellanni noohu base mannu angatenni kincho boce loosino cherche woyi amma'mote mine ikkanna , tenne base buuxate woyi daa''atate yite lowo turiste dagganno.

Kuni misilete aana lellanni noohu babbaxino ofo'lineno ikko gonxe irkirate horora hossanno uduunnichooti. danaseno duumonna waajjo afidhinote yaate tini tiraase.

Kuni misilete aana leellanni noohu sumuda ikkanna kuni sumuduno xawisannohu addisi ababu katami gashshooti rosu biiroha ikkinota leellishshannoho yaate .

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini kuni mineho minu giddo cufanu duumu leellannoe

Albaani tigirete daga riqiwanchi jawaatu amadinorichira anga aanokkihu hexxo mudhanokki masagaanchi Getacho redihu koneti yine ku'le gundannikki akati noosi manchoti.

Kuni misilete aana lellanni noohu adawa agarate yawo noonsa manna ikkanna, insano sidaamu giddo millissanno mannootaati woy qodhaanooti yaate .

tini misile borrote uduunne lawannore batinye kuula afirinore seeu horora horonsi'nannire leellishshannote insano kiironsa jawaho kuulansano addi addiha ikinoreeti yaate

Togo mootimma dagate illacha tuge loossanna loosiisanna la'nanni woyte dagate gede bacu hagiiri macciishshamano, safote latishshi gobbankera heeriro keeru no, Lopho no yaa dandiinanni ,safote latishshi hoogiro gobba cancittano daafira ilacha doogote, waaho.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro minnu danchu nafarunno biiffannohu leelanno yaatte

Kini la'neemohu seensilleho biifisate yine loonsoonnihu lowo geeshsha biifanno bayiichi woy base ofoline sagale itate woy buna agate lowontta baxisanno.

Misile leelishanonkehu rosaano rosu mine rosonsa rasanni noota leelishano misile ikitanna rosu machi beeti heeshora lowo horo aanniti qaangannita ikitanna rosunni lowo horo afi'nanni

Kuni afantino annuwa giddo mitto ikkinohu goowisira gaawe dhaaxire angasira urdete bagado amadhe alba kolossi yee xirchaa'me diina waajishiishanni nooho.

Kunni misilete aanna la'neemohu sidaamu gido afantino gashaano gido mite ikanna su'masi kalaa araarso garamu yinnanni loosino loosira workete baraarsha uyinnani hee'nonni.

Kuni la'neemohu ijaara minne minonni ijaarira iima noo base ha'nanni wote kiddina kiddinay ha'nanni kidaasincho ikkanna kuni hoogiro gidda dichaallanni.

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile babaxino duumu kuulinna sagale intannihu maanku shiimu leellanni nooe

Kuni misilete aana lellanni noohu xeexxerisu footo ikktanna lamu xexxerisinna xexxerisu aana ofo'le oofanni noo manni leellanno .hattono harricho amade haranni noo manchino leellanno.

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni muziiqaho huuro aanno uduunneeti yaate

Tinni misile kultanonkehu kalaqonna qooxeessa ikkanna konni qooxeesira duucha kalaqamunni haqe leeltanoha ikanna kuri haqe gidonnino mitu odakote haqi leelano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beetto roso gude maasantinotti mannu giddo heedhe footto kayiinsanni affanttanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro tinni misile kulittanni noori hijaaraho minu aanna qole minnoonni mineetti

Tini misile aanna la'neemoti baadilicho xaggaati tinni xaggano manaho addi addi xisoranna sagalete gido wodhate horonsiranota ikitanna su'minsano innaare, waajo tumaatinna woleno insa lawanoreeti.

Bikku aliidihu no tene yannara tuqu xaadhoshi kuri giddo fakebuuke roore anga amadino gobbanke gede ikkonna kayinni ise widoonni lamu sasurichi loossamana la'nanni, qorqorshu iima gato jawa heedhano isera.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini tini parkete entoto yaamantanno

Kuni misilete aana lellanni noohu koatte hirranni mine ikkanna, tini koatteno wole koatte gede maasarunni usurre wodhinannita ikkitukki mulla wodhinannite.

Kuni la'neemohu aanasi ringoonni qalame la'neemo woyiite ithio telete ijaara lawannonke ithio tele yineemoti silkeno ikko silkete giddo wodhineemore baala shiqishshannonkete.

Kuni la'neemohu ijaaru badhisanno ikkollana kayiinni marte konne la"a hasirittoro mama nooro afootto? Konne ijaara minate minne biifisate magee womaashi goofinoha lawannohe?

Kuni misilete aana leellanni noohu sagale ikkitanna tini sagaleno babbaxino daninni loonsoonnita ikkitanna , iseno lukkichu maalinni babbaxitino dani xagga worreeti.

Tini la'neemoti beetto albisera gaccohonna lamentte kicera qurra dadhite goowisera digga wodhite sidamunita budu uddanno udidhe imaanni ikkino hocco usudhite noote.

tini misile looso leellishshanoote loosu kunino daddalu base lawannoho manu darchaamo shunkurta usure shiimmaadda asse hirate shiqishinoha leellishshanno misileeti dikkote yaate

Tini misile xawissannohu Sidaamu Budi faaro labbaahunna meyaati gacco gaccoho qase sirbanno garaati. Isino angatenni ogimmanni misilsissinoonni misile ikkasenna lowo geeshsha biiffannota ikkitinota leellishshanno.

Kawiichi haqqe kaaynsoonni baseeti tenne basera kaayinsoonni haqqe hojja seeda ikkase nna dubbu qaccera noota ikkase Misilete aana la'neemmo gari leellishshanno.

Kuri lekkate kaase kaase godo'litanno oodo mittenni gamba yite angansa insa gaamoha badooshinsa sicco amadde mittenni uurite lowo geeshsha biifino.

Kuni dikkotenna dikki'nanni mereershaati konni merershira babbaxino ucvi gari nooha ikkanna mito darre suntooniha mito qolle hatte gedeenni erre worroonni.

Jawa gumete yinannita roorinkanni albi manni wodhannota xawaabbago amade la"anbi no. Mulesino wolu manni heerasi la ki anganna amandohu anga mitte ikkasenni buuxoommo.

Wedellu togoni jawaate loosu giddora e"e loosidhe umonsa dandiittano woyte hiitto baxisano beettu kuni waa dunanni noo badhesini kayisame no ququmadu shaanira.

Xarratenni huxinoonni mini leellannowa sarbiizza badheenni addintanni jawa heeshshote caabbichi betekirsotaane loonse gundoonnikkiti leeltannoe. Cherchete huxxinoonni qorqorruba albaanni haqqe seeddaanna leeltanno.

Kuni la'neemo bayiichi woye base la"ate halchishanno garinni lonsoonnihu lame horo afirinoha ikkanna mitte horosi buna ikkino daafo dhinqi'ne hirranni.

Waajjo xeeqe waajju qunxira worroonni worre waajjo ha'michaamo tuma jaanjiweelo worre hee'noonni. Gonnete beettu caammu leellanno. Tumqno ikko dennicha dikkote ganne hee'noonni.

Kuni la'neemohu meqedoniyaho yinanni urinsha huccatote dinye addisawu quchumira huccirate amadino gede xawisanno egenshiishsha ikkanna togoo uurinshuwa batidhuro tashshi yaano"e.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini kowiicho angatenni loonsoonniti busha uddirate hayyo gobbanni udirino mani leellannoe

tini misile leellishshannohu rosanna rosiisa ikkanna, rosanni nootino amma'note roso ikkanna, amma'note su'mino musiliimete, rosiisaanchuno waajjo uddano uddi're rosiisanni noonsa, rosaanono ko'attensa fushshidhe lekkatenni ofolte noota leellishshanno misileeti.

Sidaamu dagoomu qoqqowi mootimmara qara gashshaancho ikkinohu Peresidaatichu kalaa Desti ledamohu lukkanesi ledo dagate safote latishsha ikkinoha waa loosiise maasisanni no.

Kuni la'neemohu egeenshiishsha ikkanna koni egenshiishshino xissamme ha'niro rahote dhagga uyiinanniwa ikke leellanno kawira eessine dhaginsannihu rohote gawajjanno dhiba ikkiro callatti.

Kuni soojjaati sidaami zoone giddo daaeella yinanni basera woradu giddo afamano fonchoti jawa geeshsha biifano quchumahono baxxitino biinfile aanoho togoohu hamatu no sidaami giddo.

Kuni misilete aana leellanni noohu babbaxino dani superimaarkeettete uduunnicho ikkanna, kunino buskuutete yaa dandiinanni, hattono babbaxino daninni ashshange worroonnireeti .

Baadiyyete mannu horonsirano uduuneti kuni leemichunni goonde loonsanni safe yinanni gide wodhinanni hattono gimbolla yinanniha saadate obba mini gurre fushinanniha loossano mannu hakko.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini yaiqoobi himanaanchu manna sabbakanni no mannuno lowohu gamba yee ofolle no

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini mashshine tini lowonta biiffannoti babbaxinorichira horronsi'nanniti leeltanni nooe

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri duuchu danni mannina sidaamunniha budu uduunne woyi qolo udidhe gobbate woyi tophiwu siconna sidaamu sico amaddeno

Kuni misilete aana leellanni noorichi mittu jawu anni gaawe uddirenna mittu manchi saada hawuuranni leellanno. lame bootta woy handu loossanni afantanno.

Tini base dhaggete base labbanote kinchu kalaqamuni hossi yee uurre mannu boce biifinsoha lawano marre daa"attateno ilete baxisanoho ikkino daafira harunsine affa noonke kone qooxeessa.

Kuni rodiinke hawaasa fikiri hayiiqete yinanniwa mare gangalatanni nooha ikkanna konne bayiicho ha'ne gangalatate lowo geesha halchishanno anino harre gangalata hasireemmo.

Kuni misilete aana leellanni noorichi biifado ofollinanni base ikkitanna, ofollinara qixxaabbinoti biiffanno bica wombarra leeltanno, hattono uullate karroonni shakili leellanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu daddaloho konni daddalu harinsho giddo mannu hiranninna hidhanni nooha ikkanna umoho gutta wodhino manchi hiranni noota leellshshanno.

Kuni misilete aana leelannohu babbaxino uduunichi marichira horoonsinayiho kuni uduuni leelanno base mamaati giddosi leelanohu addi addi dani uduuni marichi horo aano

kuni misilete aana leellannohu amma'note manna ikkanna kuni amma'note manni amma'nonsa garinni ammanote massagaanchi huuccannasi umo heeshshi yee adhanni nooha leellishshano.

Arrishshote wolqa horonsidhe xawabba uyittano hattono caabbichu wolqanni affi'neemmo wolqa baalla afira dandiineemmo ise widooni qolle yanna abbitino egennoni loonsoniho.

Tini la'neemoti shiima qaaqqo rosu mine maxaaffa duunnanniwa wolu qaaqquuli ofolte la"anna ise ka"e qaqquulleho albaanni uurrite rosiissanni noota xawissanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mango le'e nootti uulla duunante nootti leelittanno

Waayi horo bati'nokkihu garbu gede gare suutunni daade harani no waayi kuni waayi giddono kinna jawa no waaho widooni higge waayi giddo fultino haqqe.

Manu hawadi haanju latishi harumira shiqe muro kayisanni afamano muro kayisantiro diillallote gade soorantanoki gede haqqe kaasa lowo geesha hasiisanote.

Kuni misilete aana leellannohu quchumaho konne quchuma adfa biifinse qoleno biinfilehono ikkitanno haqqe dirunni kaaynse biifinsoonni quchuma ikkinota xawissanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noohu daddaloho shiqqinota addi addi dani uduunnicho ikkanna , kunino qaaqquullu dayiiphere hattono lalu ado faabirikunni qinaabbinoti leeltanno.

Kuni misilete aana lellanni noohu laalote dana ikkanna, konne bayiicho tumaattume, burtukaanenna hattono qunqumadu shaani leelanno. dana baala worroonni yaate.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini saada kenyunniri hayso tunggeenna ittanni no

Misilete aanna la'neemohu afantino gashaano gido mitto ikkanna kunni manchino tuqu xaadooshira loosu hedo woyi yannate ikinore odeessanninna kulanni afamano.

Tini misilete aana leeltanni nooti agattote agatto duuchu daniti heedhanno mite agatto dimbissanno mite agatto kayinni didimbissannote togoo agatto aga bushate

Jawa mootimmate basera mite uurrinsha loonse gunde towaanyo assinanni hee'nonni gedeti noohu, fayyimate base woyi rosu mine woyi woleno ikka dandaano.

Kuni misilete aana lellanni noohu babbaxitino basera noota baattote ofo'lonna donase xawisannoha ikkanna., haanja hakkeeshshi geeshsha bowirtinokki murono leeltanno yaate.

Umu danancho fixxe albirano badherano qole tuqqe no beettu labbaha lawanohu budu garano ikka hoogirono biifate badora hakeeshshatilla lawinoe kuni.

Kuni misilete aana lellanni noohu topiyu xaphoomu ministerichi mootimmate dayii yannara angasi kayiise dagate albaanni yawo eanna kayiinsoonni misileeti .

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beettu halii woro udirre biiffe nooha ha'noonnihu leelanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kaammelu aganno beenzile xorishinnanni maashshinne nootti leelittanno

Muro yineemmo woyte togo darcho amade guma giddoni ikko gobbanni fushite laaltano haqqeti ise seekkine amandiro shota owaanet afi'nanni daafurikkinni.

Tuqu xaadooshshibba baalanta dirre worroonni insano Facebookete qoola telegramte qoola muli yqnna giddo jawa manna goshooshshinota tik tok yinannita hattono wolootta amaddino.

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifado ikkitanna, mitto bayiicho mannu gamba yee ofolle qixxeessinoonni pirogiraame macciishshitanni noota leellishshanno misile ikkitanna, ko bayichino sidaamu manni qoqqowi giddo lawanno.

Tini lekate wodhinnanni koateeti tene koate roornka woyite seenu horoonsirano koateeti tenne koate loonsoonihu saadate goga faafiriku gidora eesine loonsoonniho.

kuni misilete aana leellannohu maxaafaho yaate, kuni maxaafi waajjo basera worroonniha ikkanna sidaamu daga xaggenna bude yitanno borro aanasiinni borreessinoonniho.

tini misile afantino gashshanpo giddo mitto ikkinohu itiyophiyu xaadooshshu hajo massagaanchona aliidiha ikkinohu xawishsha aara madirakete laapitoppe albaanni wodhe no

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile kawiichi tabori ilaali aana loosantanni nooti doogo leeltannoe

Tini misile la'neemoti mine minne ka'ne minoonni minira biifissate kuulla buuranninna sekinnanni galate woyi heerate injaano gede asinnanni hee'noonnita leelishano misileeti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro galashshu haqqu aanna offole qoqore anga amaxxe noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kolishsho angatte saatte leelittanno yaatte

Tinni misilete aanna la'neemoti sagalete minenna addi addi agattote mine ikasi leeshano kowiicho la'neemori biifinsoonni sagalete minenna ofollate baxisano bayichi leellano.

Seesu yaa bashsho hanafe aamaminorichi aana wole mannu loosinore lende biifinse loossate yaa ikkittanna tini xa la'nanni hee'noommoti maccate qanse rarasine biifisinannite

Misilete aana leellannonkehu kaamelaho mineho nna hakko qooxeessira kaaynsoonni haqqeeti kuni kaameeluno biifado ikkasi minuno lowo geeshsha biifado ikkasi misiletenni buunxoommo.

Kuni la'neemohu babbadhitino dani faashine ikkanna tenne uddi'nanni uddano lowo geesha dancha assine biifinse loonsonita hidhine uddi'niro lowonta ikkite biifanno.

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessaho kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate yinummoro kalaqo yaa baattote aana mure fulannorichooti qooxeessa yaa mitto bayiicho

Kuni misilete aana lellanni noohu sase manna ikkanna, insano lame meyaatinna mittu labbaahu afamanno. kunni mannira badhee hige akkalu mini leellanno.

Tini misile leellishshannohu bunaho yaate konne buna siinete wonshine xorshine agate injeesine hee'nooniha ikkanna konne buna mitte anganni amaddino beetto leeltanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu gaazeexaho yaate, kunnni gaazeexitino horosi yannillicho ikkitino odoo afirate ka'lanno yaate, hattono konni gaazeexi aana lamu manni leellanno.

Yanna hashsha labbano xaawabbuno xawe no base quchumaho mereero labbano quchuma ikko ikkininna base xawisanori gari xawishshi dino tene basera

Teene footo aana noo manchi angasira mayiikete yinannita huuronke haadhe ispikerete sayiisannota amade anaani qole haanja gorddu kuula lawanno daniha uddire no yaate.

Ani hawaasa baxeemmo yaano xawishi kuni mannu baalunku hawaasira noonsa baxile xawisano garati tenera anu umi'ya hawaasa baxeemmo seekke yee kula hasireemmo kawanni qole.

Tinni misilete aanna la'neemori manchi beeti mi'ne heeranowa ikasi leelishano misile ikitanna Manu galanowanna addi addi uduunicho wodhanowa ikasi leelishano misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noohu giwirinnu hayyonni latinsoonni laalcho ikkanna, konni laalchi su'mino qunqumado shaana yine woshshinani yaate kuni .

Kuni misilete aana leellanni noohu muuziiqu uduunnicho ikkanna , kunni muuziiqu uduunnichi su'mino gitaarete yinanniho. danisino kolishshoho yaate gitaarete .

Qancho qanchine giddodi horo leellanokki gede assine aguronni haqqeno darcho tuge hayiso huntanokkitta kayinsonni togo base isi mannu hiittoni la"anokka.

Kuni misilete aana leellanni noorichi elekitiroonikisete uduunni giddo mitte ikkitinoti dividerete woyi, maabiraatete wolqa shoolewanna hakkunni aleenni benke horonsirate kaa'litanno uduunnichooti.

Kuni misilete aana lellanni noohu mini saada ikitanna tenne saada su'mino laloho yine woshshinanni, konni lalunniti xiqimesino ,ado afiratenna maala ita ikkitanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu rosaano ikkitanna tini rosaanono diru aana noo gede buuxate dandiinanni hattono wo'munku rosaano mittu dani uddanonsa uddidhe afantanno.

Yetinet berwketi yine loosu dana worooni dire wore baseno seekkine xawinse loosso loonsanni baseti tene afinohu afinokkihura qummi assanna jawa manna harunsanoha afira dandaano kuni manchi.

Asfaaltete doogo aana Manchu mitte motorera lamu wolete kayinni sasu hogowanye hadhanni leeltanno. Minu motto ragaanni romaani sagalete mine yaannohu leellanno.

Jawa wosinna adhinanninna booharanni base lowo deerinni mine qixeesinonnitera agatto jajjabba duune mannu hasattonsa doodhara woroninna wo'mare afidhino base ikkase leelishanori lowori no

kuni misilete aana leellannohu duumu dani biifado laalchooti, konne laancho mannu mitte anganni amade nooha leellishshanno yaate. hattono kirittaasete worroonni.

Kuni misilete aana lellanni noohu sidaamu budu mine ikkanna isino leemmichuninna giddoonni qolle haqqetenni loonsanniho. kuni mini loosame kainokkiha ikkana mulesino loosu hakke leeltanno.

Doogo gurchamete tene doogora lamu beetti alba ninkeqa qolte xexerisa oofani no mimitu masimara agarte hadhanni no daafira hakeeshsha jadote reqeci ytano yine dihuluullamani kurira.

Machi beeti albi yanara loosanore baalare wolqasinni loosanoha ikanna xaa yannara kayinni Manu wolqatenni loosanni qaramiki yanaasincho uduunnicho horoonsire loosiranoha ikanna misilete aanna la'neemoti kayinni shotu garinni loosirate kaa'itano

Kuri misilete aana leellanno noori babbaxino garinna Dani biinfilehona seesaho ikkanno iduunneeti konne uduunne la'ate injaanno garinni woy biifinse worronniho.

tini misile leellishannohu quchuma ikkasinna, mannuno quchumaho milli milli yaanni noota leellishanno misile ikkitanna, lame seennino waajjo uddanno uddirinori aleenni ha'ranni leellannota leellishshanno misileeti.

Baadiyyete togo halashe mine mi'nanno mannu qorqoroniha jawu mini gallanihu no isi mule ale hige subbe fultino haqqicho no ise mule qolte xaalla minani hee'nonni kifile no

Mannu bunu mine ofolle no. Bunu mine babbaxino Dani wonbarra leeltanno. Danansano baqqala, haanja, gordu Dani kuula afidhinoreeti. Minu kiricho albaanni worre xeeqetenni aliido ashshangoonniho.

Kuni buna anganni base ikkanna kone bayiicho lame dancha baxisanno bunu jawana worre albasiinni shiimicco baccicho worre sinnatenni dukkinsooniho yaate.

Kuni misilete aana leellanni noorichi babbaxino dani xiwawete uduunne labballunihanna meentunniha hattono qaaqquullunniha hirate duunne worroonnihu leellanno, isino danasi waajjoho rooru.

Tini misilete aanna la'neemoti lekate wodhinnanni koateeti tini koate seenu wodhanota ikitanna yanaasincho koateeti tene koate loonsoonihu saadate goginninna wolere horoonsi'ne loonsoonni lekate wodhinnanni koateeti

Hosi assine alba mitu ragira qolle mitu waalchiha lame masikoteha haqqu mine mine sabba ganne hakkoe qolle biifano gede qaqanse xuluwa fushinonni.

Tini misile leellishshannohu minenna gallanni mine ikkanna, lowontanni biifanno hoowe ikkitanna, hoowete giddo biifanno mini leellanno, gobbaannino bukaame labbino doogo leeltanno.

Kunni duunichi biirotenna mine horoonsi'nanni uduune ikasi leelishano misileeti Kone uduune loonsoonnihu haqunninna addi addi danni laakiste horoonsi'ne loonsoonni uduuneeti.

Tini la'neemoti qaaqquullu footo ikkitanna kuri qaaqquulli shimaadu batirayi batire ontu diri ale higannonsakkiri gamba yite godo'litanni gangalantanni noore xawissanno.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini bisoho ga'ninannite roore seennu horosiranno shitooti

Kuni misilete aana leellannohu mannu lekkate kaase godo'late filaminonna qixxaawino manna lawanno ledoteno insa amadanno woy rosiissanno woy qajeelshanno mannino no.

Kuni la'neemohu giwirinnu loosi giddo mitto ikkinohu bohe darre arri yannara loonsanni loosi timaatimete loosooti tini timaatime hawado kaansiro dibiifanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu anganni loonsoonni danancho ikkanna ,isono wiigete yine woshshinsnni yaate, kunino deerrisinni worre agurroonnita leeltanno yaate.

Tini la'neemmo misile leellishshannohu baadi xagga ikkitanna, tini baadi xaggano danseno kolishsho ikkitinota leellishshanno misile ikkitanna, roorenkanni baadiyyete qooxeesira afantannote.

tini misile leellishshannorichi daddalu mine woy hawaasa membo qooxeessira afantanno jawiidi kaafe ikkitanna su'miseno mikita yaamantanno kaafeeti ofollate lowo geeshsha baxissanno gangalatu bayiichooti.

Kuni misilete aana leellanni noohu shoole manna ikkanna, mitte meyaatinna sasu labballi leeltanno, mereeroho noohu lamu sidaamunnita budu uddano uddire no.

Ginbetenni loonsoonni mini nafara ginbetenni huxxinoonniho gonnete leeltanno Minna nafarransa qorqorrotenni huxxinoonnireeti. Minu albaanni doogo saino doogo kinnaamete lolahu dooga dhoshookka ni leeltanno.

tini misile faashine leellishshanno faashine tinino mitte beetto umose seeda kaawiyya loosidhe uddano budunnita seeda uddidhe alba badhera higge footo ka'anni noote

tini misile leellishshannorichi fayyimmate agarooshshi uurrinshsha ikkase xawissanno lawishshaho xa misilete aana leellannohu kuni fayyimmate agarooshshi umonke gargadhineemmo gara kulannoha ikkanna.

Kuni misilete aana leellanni noorichi biifinsoonni baseeti, tini base babbaxino dani awawinni bicunni, waajjunni, hattono haanju awawinni biifinse uullateno minxaafe karroonni.

Kuni la'neemohu uduunu mine ikkanna konni uduunnu mini giddo xaa roore leellanni noonkehu seennu uduunne ikkanna konne uduunne gonbe worronniho.

Tini la'neemo laalo gate kansooni muronni afi'nanni laalo ikkitanna tenne laalo lowo basera anfanniki daafira lowo manni ita woy horonsira dirosino.

Konne bayiicho amuuwinke daddaloho ofolle gatinni fultino babbadhitino murota laalose abbine hirrenansa hidhe qole hiranno baseeti yaate tini base woy bayiichi

kuni gaazexu aana leellanni nohu abbay kofatto gooffuro itophiyu daga tunsichunni fultanno yaannohu danchumatenni la''antenni hinaasuuni yaani noo mancho ikkanna su'masino dikullino.

tini misile leellishshannorichi mini saadanna dubbu saada yineemmoreeti xa tini leeltanni noori mini saada giddo me*eho yaate dubbu saada yaa ambooma.

Kuni la'neemohu intanni sagale gobbanni dagginota tu"ante hedheenna hifhinanniwaikkanna konne bayiicho xaa boona makaron yinanniti mini abbi'ne ganfe loonse inteemote.

Shawwa woy addisi ababu katamira leeltanno doogotemereero loonse uurrinsoonni hawaulte labbanno armaati. Hattonni kaameella aworgodaanu maashine bushsha hogobbanna leellishshanno footooti. doogote qoleno jawu ijaari leellanno.

Kuni biifadu quchumi hawaasa ikkikki digatano quchuma coicha eo abbanoha keeru booranbe nookkiha assira qooxxeesu daganna mootimmate gadachoti ikkinohura quchummanke seekkine agadhine dagano ilamara qarru nookki gobba ragisiiso ytanoti halanyu qaagosheti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qaaqullu adonna daaperensa woroonnitti leelittanno yaatte xaanno

Kuni misilete aana lellanni noohu laalote giddo mitte ikkitinoti appilete yine woshshinanite, iseno illete biiffe leeltanno. hattono mannimmate keeraanchimmara jawa horo afidhino gede kullanni.

Kunni misilete aanna la'neemohu babbaxitino borro gidosi amadino maxaafaati konni maxaafi adisi ababu lowiidi rosu minni gidonni afamanore baalaho raga seeke kulano maxaafaati.

Tini laneemo laalo kansoonni muro lophite rumushisera amadanno laalo ikkitanna tenne laalo ganfe shaanu ledo karsine qaamattimate horonsi'nannite su'miseno kaarootete.

Tini raadoonete yaate tini raadoone biifado baxissanno dananna dambala goshooshshanno umo (anteena) amaddino radooneeti iseno duduwo nna mashallaqqe beekkanno yaate.

Tini misilete aana leeltannoti weese labbanoti darchose muuzete yinanni kaashshooti tini muuzete laalchi laalanno woyte weesete gede umoho laale qalanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu makeenu uurranno base woyi mannaaraho yineemmowa ikkanna , tenne baserano lowo manni basetenni base haranno wote owaante afiranno baseeti.

Tini meyaa beetto lakasera wodhitino ko"atte woojjonna bulla afidhinota ikkitanna tenne ko"attera iimaanni qolte siviilunnil loonsonnita lekkate seensillira ikkitannota wodhite noote.

Tini misilete aanna la'neemoti dikote dikote gido Manu dada'lanni afamanotanna dada'linnanni hee'noonnihuno caatete muronna ahattono wole uduunichooti xaate xaa yanara lowo womaashu e'eo abitanni afantano murooti.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro rosu minne rosaanno towanyo assanni noo mannaatti

Kuni misilete aana leellannohu mannu budu uddanno uddire mitteenni gamba yee ofolle nootanna gamba yite ayyaanu amuraate ayiirrissanni afantannota xawissanno misileeti.

Tinni la'neemoti misile hodhishu kaameella ikinota leelishano misileeti kunni kaameeli horosino manna dargunni darga hodhisate horo aanoho qoleno Manu womaasha baate harano hodhishaati.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lamu beetti kameerunni mittu qole silikettenni footto kayiinsanni affanttanno badheennsaanni hige biiffaddu minni leellanna yaatte

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori tini babbaxitino dani maashshinubba leeltannoe

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu angatenni boce saakke qineessannoha meesanete cua ikkanna, kunino meesanenniha siwiila worre haqqe bocirate kaa'lannonke yaate.

Tinni misilete aanna la'neemoti yanaasincho haqa boci'nanni uduunicho ikanna su'masino meesanete yine woshinnanni basho angatenni siwiila tume loonsanninna xa kayinni faafirikaho loonsanni.

Adottote dana ikkinoha lasilaassa amaddino angaati. Konne lasilaassa agara amade noo manchi minu giddo ofolle noota leellishshano baseeti tini yaate.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mannoottu mittu danni uudunne udidhdhena mittu manchi farashsho koore amadde noohu leelanno

Kuni misilete aana lellanni noohu weesete yinanni muro ikkitanna, iseno lophitanni noota leellishshanno. ikkolla ikkinina arru ganeenna di hombooshshino yaate.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro baggaamme baadiyeette baattora jawu kaameellinni mannu harranna isi uure uulanni eanno manna agare nootta

Kuni la'neemohu haqichoho yinara haqqu wido dikiiraminoho woyi hayiiso di"ikkinoho ishinchoho ikkirono kayiinni xaa hatte basera hayiiso noo daafira goti yee leellanni no.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini elekitiroonikise leeltanno biifado mineeti kuni

Kuni misilete aana leellanni noohu biifinse loonsoonni caabbicho ikkanna konne qaccesinna mereetosi assine loonsoonni gari xaggete, mereerohono xawanni noo caabbichi leellanno.

Kuri rosaano mannu sidaamu dagoomu faarso faarsanna woye ittophiyuu dagoomu faarso faarsanna itophiyuu dagoomu sicconna sidaamu dagoomu sicco gifisiissanni leeltanno.

Xagicho gannanni birqaade woyi xagichu maashine yaa dandiinanni xagicho du'namaancho assine ise giddo worre kiofate injaanno gede assine loonse worroonni birqaadeeti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro tenne misile aanna nootti beetto baxaaxxeessa hirittanni noo

Tini la'neemoti misile leelishanohu egenshiisha ikkanna egenshishuno maashu alayi dikote mereersha leelishano qoleno dikote leelanori addi addi udi'nanni uduunenna hattono woluri leelano.

Kuni misilete aana leellanni noorichi katamu qacce labbanno base ikkitanna, ka'aanni fafe mannu daanni nooha leellishshanno. hattono baino diche leeltanno yaate uullate.

Kuni misilete aana leellanni noohu biirote uduunicho ikkanna, kunino ofo'late horora hossanno wombareeti yaate, tini wombareno danase kolishshote yaate .

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro labbalu koatte nootti leelittanno yaatte xaanno

Kuni la'neemohu dire daawu gashshooti sicco ikkanna dire daawu umisi umosi dandee gale woye umisi umosi gashshe heeranno quchumaati yaate.

Kuni misilete aana leellanni noohu doogote tenne doogo gaangaawira jajjabba haqqe leeltanno, hattono haqqete widoonni higge huxxinoonni hoowe leeltanno yaate.

tini misile minenna gallanni mine leellishshannote kuni minio gallanniho yaate isino huxxasi qorqorrotenni huxxinoonniho huxxu waalchi o faname nooho isino sabba gannoonniho

Sidaamu umisihu udiratenna intanni sagale noosiha ikanna tini sagaleno buurisame woyi shaafeetate yine woshinanni tene sagale loonsanihu weesete waasinninna buurunniti.

tini misile amma'note basera mannu mare hurannowa ikkasi kultannota ikkanna beettuno lee xibbenna layiina leelte maamarira beeqaancho ikkinota kultanno misileti

Kuni misilete aanihu mannaho kuni mannu babbaxino laalchonna laalchu guma hirranni basera mare hidhanni woy towaanyo assanni noota kultanno misileeti.

Kunni misilete aanna la'neemo uduunichi mine horoonsi'neemo uduunicho Kone uduunicho horoonsi'nannihu bunna gafiratenna waa iibishirate ikano albi yannara bushunni loonsanninna xa kayinna woyeesine siwiilunni loonsoonni.

Kuni misilete aana leellanni noohu murote giddonni mitto ikkinohu xewerrakkoho yinanni muro ikkitanna tini murono mannu kaaseenna ikkikinni kalaqamunni mudhe fultannote.

Mine yaano lowonta biiffanno hala'lado mine biifinse loonse worroonni. Minuno addaraashete yinanniho woyi faga Gamba yitannoho hoshshosino jillate adhamate silsaawahonna wole gamboraati.

Kuni la'neemohu shiima shiima dikkora baadi dhagga woye safarre hirrannire worre hirranni base ikkitanna lawishshaho maxine woy xe"aame woleno kuri labbannoreeti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lamu qaaqulli rosu mininni fulitte walichoho uuritte nootti leelittanno

Kuni misilete aana leellanni noohu sumuda ikkanna kuni sumuduno seyfaana umi dirimi hospitaale yine su'minoonniha leelishanno yaate, konni sumudu danino waajjoho.

Misilete aanna la'neemoti ortodokisete ama'note annuwa cuuamate ayaanna ayirisanni heedheenna leelishano misileeti itophiyu gido bae ayaanuba ayirisanni ayaanuba heedhanna cuuamate ayaanni hakuri gidonni mittoho.

Tini muuziiqu uduunni giddo mitte ikkitanna su'maseno gitaare yaamante woshshantanno muuziiqu uduunnichooti danase duume liilla ikkite lame xullo nooseta ikkite leeltanno.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori kuni qole seeda hodhishshaho horoonsi'neemo kaameelati

Tinni misilete leelishanohu kalaqomna qooxeessa ikkanna konni qooxeesira addi addi haqenna galanni minni huxi leelano qoleno nafaranni hige lukuwu leelano.

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori kuni safote latishshaati minnanni hee'noonni mini leellannoe

Sidaami daga dagoomi manni qoqowi qaru quchumira afamano fechee camballallate ayaanna ayirisanni darga huluuqu hijaarati kunni misile leelishanna la'ne buunxoomo.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro taaborri ama'notte mini makaane yesuusiho

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni beetto uurrite suuse loosannota labbannota la'anni noommo

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro tuubbo waa ga'natte seedawa masinne kaa'littanno yaatte

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori lame gashshaamanna gshshaanni uurre nori leellannoe biinfore uddi'nori

Kuni la'neemohu mannu nabawano ikko godhano dandaano dancha mine ikkanna konne mine nabawateno gaxateno horosi'niro injaannoha ikkasinni baalare konne horonsi'nanni yaate.

Tini misile leellishshannohu sidaamu budenna balchooma agadhino garinni uddano udidhe noota leellishshanno misile ikkitanna, albaseno qurra dadhitinote, umono seeda amaxxitinote.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro orttodokisette ama'no manni tawoottaho kubbittanni noo

Tinni misilete la'neemoti kalaqonna qooxeessa leelishanota ikitanna konni qooxeesira halallado kolisho culka doogo leelitanoha ikanna qoleno ise qooxeesira Manu mi'ne heerano.

Tini misile xawissannohu muuziqa hirranni base ikkitanna, mannu hasi'rino likkenni hasi'rino garinni mare hidhe horonsi'ranno bayichooti, kuri isipeekerubbano leellishshannohu huuro ledate horonsi'neemmoha ikkaseeti.

tini misile muronna laalote afi'nanniri giddo mitto suufete awawa yinanniha maaru afiinni borreessinoonniha kultanonkete awawuno dancha gede biifinoho yaate .

tini aleenni leetanno misile maa leellishshannoro tirriri addi addi tiro woy akati nooseta ikkite leeltanno tini kultannori makeenu lowohu mitore hodhisate kaa'lannohu haanju noota laoommo

tini misile amma'no leellishshannote kowiichonno mitte beetto muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinota gitaare suxxite faarsitara nota haanjuulle mittu dani uduunne uddidhinote yaate

Misilete aanna la'neemoti agattote agatto lamewa gaamanni insano shota agatonna kaajado agatto yinnanni shotta agatto yineemoti dinbisanokita ikitanna kaajado agatto kayinni dinbisano agattoti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi labbalu uduunnu mine xawisatena biifanno garinni leellishate yine horonsi'noonni uduunnu ashaanguliite ukkitanna, iseno shoole no.

Kuni babbaxitino maashinubba giddo mitto ikkinohu xaa yaanna manni loosanno uduunichi bire manni afinokkihu aanasi kawiyyu noohu lowo horo asnonkeho.

Kuni misilete aana leellannohu afooho wodhine corqate horo aana hosannoha ikkanna corqine coommillesi gundi gedensaanni tunfe huna dandiinanniho yaate isi.

Harancho xaaxancho shaana jawa hala'lado baato aana kayinse hee'noonni. Shaanuno darcho fushshe hala'lw leellannoe. Isono suwashshaho baattono shotate doraame baattooti.

Kuni misilete aana leellanni noohu mittu beetti wayi eela mare anganna lekka hayiishiranni nooha ikkanna, kunino kinnate iima quphi yee nooha leellishshanno.

Kuni misilete aana leellanni noorichi bisoho buudhinanni buuro ikkanna , isino danasi haanja uduunnichira worre loonsoonniho. su'masino argani oil yaamamanno yaate.

Tini la'neemoti misile mini uduunichooti mini uduunichi gidono addi addi uduunichi leellano insano uduune wodhinnanni barcimi, ofolinnanni barciminna hattono wolu mini uduunichi leellano.

Murote gidddo mitto ikkinohu kuni kayinse shuqunenna fulanohu shonkoraho yinaniho agashosi sholole intanni waasi xunxe sholasinesi tunfe hunaniho kone gamojame basera anfani roore yanna.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini kuni kalaqonna qooxeessaho biifino foonchi dirranni nootii leeltanno

tini misile leellishshannohu huxxu giddoonni woy hoowete giddoonni jawu mini qoroqorotenni minaminoha la'anni noommo, hattono gobbaanni mannu ha'ranno doogo isipaalte ikkitinokkita la'anni noommo.

Beetto maa loosanni no? Afooho wudhite noohu maati? Marichi aanna ofolte loosanni no? Albaseenni uula noo uduunni maati? Gonesera irkire noohu maati

Kowicho lamu sasu gariri no tenera albaani kayinni mitu bunu siine adhanni mitore afooho wodhe caqa'mi yaani nooha lawano itanni noohu qeqaloho lawinoe kawani booso ganfonirino nooha lawano.

Doogo qiqishanko doyichote base labbano tene basera oofano manni seekke qoropho assanni oofiro dancha lawanoe korkaatuno togo basera babbaxxitino jado xaadano daafira.

tini misile leellishshannorichi la'nummoha ikkiro laalote laalono awukaatonnita ikkitanna tenne laalo afi'neemmohu murote wiinni ikkanna muro nookkiha laalo afira didandiinanni yaate.

Kuni la'neemohu amma'note mine ikkanna isino protestaantete woy pheendhete yinayi amma'no giddo hedhanno woyi hattenne amma'no harunsaano e"e maganonsa huucidhanno baseeti.

Togohu shiimadu qaaqqulu rosu mine foolishshote fultano saatera godo'littanni yanna saysara assine taashine loonsoniha lawanoe lamenka ragani taalo qeliphepho afirinohu goomu

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro dikkotte gudummaallira mango nootti leelittanno

Tinni la'neemoti misile leelishanohu mite uurinsha sumuda leelishanota ikitanna ikitanna sumudunniti horosi mite uurinsha uurinshatewiinni bade leelishate horoonsi'nanni malaate ikasi leelishano misileeti.

Misilete aana la'neemmohu kuni gimboolaho kuni gimboolu babbaxitino horo aanno yaate iseno obba fushshate ishine wore hunate saadate sagale wore aate.

Superimaarketete mirte togootra duucha basera dadda'la hanafino mannu isi ise hidhanohu batirenatinso isi koru maati ise hakeeshsha hasattanonni ayeedde'ya hanni anfohu heeriro

Mittore abbe galche kae uurrino kuni jawu kaameeli, giwisanori iso oonfanni woyte agaroshu iima no qorophotilla giwe iso oofate iima qarrisanori heeriro isi xururira woyi iso harinsanni doogo qooxeessira heerano mannira qajeelsha aate.

tini misile faashinete gede assine seesiinse loonsoonnita beetto uurrite kultanni nootanna badheseenni duuchu budu uduunne lawannori noota leellishshanno misileeti yaate

Qaaqquulle lame ikkite xaawullatenni babbaxino haqqetenni loonsoonnire wodhite maashinna woyi magaaze anga qaaqqu xaawula amade anga maaske afooho haanja maaske wodhe no.

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile telete baychooti lowore loosanni noo manni leellanni nooe